Suuraa kana irratti kan mul'atu misirroota lamaan uffatan aadaan miidhaganii kan jiranii dha. Innis yeroo isaan gaa'eela isaanii gaggeefataa jiran kan agarsiisuu dha. Innis, isheenis marga qabatanii kan jiranii dha.

Kun kuduraalee garagaraa keessattuu raafuun karaarratti yoo gurguramu wantoota adda addaaf nu fayyada wantoota garaagaraa qaama keenyaaf fayyadu of keessaa qaba.

Suuraan asirratti arginu suuraa harree-didoo dha. Harree-didoon akkuma beekamu bineensota alaa keessaa ishee tokko dha. Isaanis baay'ee bifa bareedaa ta'e kan qabaataniidha. Gurrachinaa fi adiidhaan kan kuulamani. Uumamni isaanii adda kan ta'e baay'ee kan bareedani dha. Asirratti kan mul'atan yeroo isaan marga dheedan kan agarsiisuudha.

Asirratti kan arginu kitaabota yeroo garaagaraa kan barreeffamani dha. Kitaabonni kunis bifa siyaasaa kan qabaataniidha. Isaanis haala biyyattii tokkoo yookaan siyaasa biyyattii tokkoo garamii hanga garamii kan jedhu san agarsiisuu dha.

Fakkiin saawwanii saawwanii bifni isaanii gurraachaa fi adii qabudha. Saani tokko kan elmamtudha harmi ishee kan inni jigedha yeroo isaan soorachaa jiran mooraa isaanii keessatti kan mul'isudha.

Zayita nyaataa gosa adda addaa ta'etu argama asitti. Namoonni haala salphaan dhufanii akka bitan, kan fedha isaanii ta'e zayitiiwwan nyaataa baayyeetu jira. Egaa akkuma beekamu zayitiin mi'eessituu nyaataa keessaa isa tokkodha. Isa malee nyaata garagaraa hojjachuu hin dandeenyu waan ta'eef, namoonni asii dhufanii akka barbaadanitti bitanii deemuu danda'u.

Suuraan asirratti argamu teemira jedhamaa, innis yeroo baayyee yeroo soomaarratti namoonni itti fayyadamuu jechuudha. Iddoo lafa dakee ta'etti baayyinaan kan biqiluufi achirraa gara naannoo hin jirreetti kan geejjibamudha.

Tapha baay'ee hawwataa ta'e kan daa'immaniif dhiyaatedha. Innis bifoota halluu garaagaraatiin akkasumas immoo daa'imman xiqqoo abaaboo biratti kan qabudha. Kunimmoo ijoolleen salphaatti akka jaallataniif qayyabatan kan gargaarudha.

Kan asirratti argamu mana xiqqoo baadiyyaa keessatti mukaa fi dhoqqee irraa ijaaramedha. Mukti isaas kan jiru akka waan qoraaniif falaxameetti qophaayeeti.

Manni asirratti argamu mana nyaataa xiqqaa ta'edha. Isa jalatti nyaatota gara garaatu argama. Isaanis nyaata kuduraaf muduraa qaban akkasumas, "juusiin" wantootni garaa garaa kan keessa tti argamanidha. Nyaanni achi keessatti argamu nyaata baay'ee namatti toluufi nama duratti kan argamu.

Ijoollee shamaraa yeroo isaan hiriyyoota isaani taphatan, utaalan kan agarsiisudha. Baayyee bareedu, baayyee namatti tolu. isaan akkatti isaan dabasaa isaanii sirreeffatani baayyee miidhaganii ,sirba biyya isaaniitiin yoo sirbanii wajjun taphatan baayyee namatti tolanidha.

Iddoon kun, iddoo gabaati. Achi keessatti qullubbii diimaan qullubbii adiin kan gurguraaf qophaa'anii jirantu jira. akkasumas kan akka abasuudaa, kan akka talbaa kan kana fa'aatu gurguraaf qophaa'ee shallagamee jiruu jechuudha.

Kun meeshaa qarshii yookaan maallaqa lakkaa'udha. Kun immoo yeroo baayyee namoonni hin dogoogorre kan isaan tajaajiludha. Yeroo baayyee baankii keessatti namoonni itti fayyadamu, namoonni hojii mootummaa ta'e yookaan qarshii isaan baasanii fi galchan meeshaa kanaan ittiin lakkaa'anii namootaaf kennuu fi baasudha Kun immoo akka dogoogora hin uumne isaan taasisa.

Biqiltuun kun biqiltuu sanyiidhaaf dhiyaatedha. Innis akkuma haala mijataa ta'een namoonni akka fudhatanii asii deeman, bakkee isaaniitti akka dhaabbatan kan isaan tajaajiludha. Akkasumasimmoo carraa namoota hedduutiif banameera. Asitti namoonni dhufani hojii kana hojjachaa jireenyaa isaanii gaggeessaa akkasumas maatii isaaniitiif bu'aa guddaa buusu.

Asirratti kan arginu warroota maatii tokko ta'anidha. Fakkeenyaaf, haati ni jirti, abbaan ni jira, ijoolleen dubaraa lama ni jiru akkasumas dhiirri tokko ni jira jechuudha. Kunis kan agarsiisu yeroo isaan soorata isaanii nyaachaa jiran waliin haasa'aa , waliin taphachaa, waliin kolfaa wajjiniin yeroo dabarsaa nyaata isaanii nyaatanidha jechuudha.

Gaamoo mana jireenyaa baay'ee haawwataa ta'edha. Dallaan isaas ta'e, manni isaa baay'ee kan bareedduudha. Namooni kam iyyuu keessa jiraachuuf kan baay'ee hawwanidha. Akkasumaas iddoo itti Konkollataa dhabuu qaba. hundafuu mijataadha.

Dhugaatiin Kun dhugaatii Beddellee Ispeeshaal jedhama. Dhugaatiin Kunis gosoota biiraa jiran keessa isa tokkodhaa fi isa jaalatamaadha. Namoota heddu birattis filatamaadha jechudha. Innis kan irraa hojjetamu gosa garbuutirra jechudha.

Kun gabaa xiqqoo kan karaa irratti hundooftee; bakka namoonni taa'aanii wanta garaa garii itti gurguranii dha. Fakkeenyaaf muuziin ni jiraa; qullubbii adiinis ni jira. Akkasumas kan namoonni akka fedhii isaaniitti waan fedhan bitatanii dha.

Iddoon kun Finfinnee keessatti argama. Iddoo kanatti konkolaataawwan hedduutu argama. karaa baay'ee nama hawwata. Konkolaattota hedduu kan keessummeesudha. Karaa kallattii arfaniinuu konkolaattonni kan garasitti imalanidha.

Kun kafana aadaati. Haa ta'u iyyuu malee kafanni aadaa haala sirna qaba. kan qaama namaa dhoksudha. Haa ta'utii malee Kun kafana aadaa keenyaatti fakkeeffamee haala ammayyaa ta'een kan dhufedha. Haa ta'utii malee uummata saba tokkoo kan aadaa bakka tokkoo kan hin ibsinedha hin ibsine waan ta'eefidha. Maaliifii, qullaa taa'uun Kun aadaa keenya biratti fudhatama hin qabu.

Kophee shamarranii baay'ee bareeddu kan taateefi yeroo baay'ee shamarran filannoo isaanii kan taasisanidha. Kopheen kunis gatiin isaa qaalii ta'us sirnoota garaa garaa jiran godhatanii gara bakkee sanatti imalanidha jechuudha.

Dhugaatiin bishaan haylaandii fi dhugaatii lallaafaatu asirratti argama. Isaanis yeroo baay'ee itti fayyadamu yeroo isaan dheebuu isaanii itti baafachuu barbaadanitti bitatanii haala salphaadhaan dhuganii kan dheebuu isaanii ittiin bahatanidha waan ta'eef yeroo baay'ee namoonni ni dhugu.

Suuraan Kun suuraa 'Qulqulloota Waaqayyoo' jedhaman keessaa isa tokkodha. Innis qulqulluu goorgisii, innis wareegama maqaa waaqayyootiif jedhee kan wareegame akkasumas immoo lubbuu jawwichaa irra dhaabbatee kan waraanee ajjeese, diina namaa kan ta'e, isa jawwee kana ajjeesee ofirraa qoleedha.

Gamoo guddaa ijaarsi isaa baay'ee nama hawwatutu asirra jiraa. Innis waan hedduu of keessaa kan qabatudha. Waajjiraalee garaagaraa, iddoo suuqiiwwanii, iddoo waltajjii itti taa'an akkasumas hoteelotaa fi reestoraantii of keessatti hammatee kan jirudha.

Kun iddoo sanyiin biqiltoota gara garaa itti facaasani itti argamanidha. Namoonni gara kana dhufanii biqiltoota sanyii barbaadan irraa bitatanii naannoo isaanitti facaasu, kuni ammoo baay'ina sanyii sanaa dabaluu, akkasuma ammoo gosa isaa baay'isuu irratti baay'ee faayidaa hedduu qaba jechuudha.

Kun artistoota jiran keessaa isaan tokko. Haa ta'uutii malee haalli uffannaa isaanii garaagara. Isheen tokko haala kan alaa yoo ta'u ishee tokko immoo kan biyya keessaa bakka kan buutu waan ta'eef uummata biratti fudhatama hin qabu.

Kun bareedina shamaarranii yookiin dabbasaa isaanii ittiin sirreeffachuuf meeshaa nu fayyadudha. Haa ta'uutii malee meeshaan Kun baayyee yeroo keessa taa'anii nama gubbaa, miirri addaas namatti dhagaahamaa. Sa'aatii dheeraa achi keessa taa'uu qabama akka rifeensi bareeduuf jechuudha Kun immoo gubaatii addaa addaa dhukkubbii sammuu namatti fida.

Konkolaataan kun konkolaataa namoota biyya tokko irraa gara biraatti geejjibuun beekamu. Konkolaataan kun baay'ee saffisaadha. Haalli achi keessa jiru, keessummeessitootni achi keessa jiran baay'ee namatti tolu. Namoonni bakka tokko irraa gara biraatti haala mijataa ta'een akka deeman tajaajila.

Kun kafana ammayyaa'aa kan ta'eedha. Gurgurtaaf kan dhiyaate jechuudha. Haa ta'uutii malee, kafanni kun kafana aadaa biyya keenyaa yookaan saba biyya keenyaa kan bakka bu'u miti. Haa ta'uutii malee, namoonni yeroo baay'ee itti fayyadamu. Kun immoo akka aadaa saba sanii cabsuutti ilaalama.

Atileetii baay'ee cimaa ta'e atileetii Qananiisaa Baqqalaadha. Atileetiin kun goota biyya keenyati riikardiiwwan addunyaa hedduu cabsuudhaan tokkoffaa kan bahudha yeroo baay'ee kan beekamu. Akkasumas, kiiloomeetira dheeraa fi maraatoonii fiiguudhaan ni beekama.

Fakkiin nuti asirratti arginu teessoo baay'ee bareedaafi nama hawwatu ta'edha. Teessoo yeroo baay'ee mootonni irra ta'anidha. Irra ta'aa ta'aa nama godha. Wantonni inni irraa hojjetames baay'ee wantoota gaggaarii ta'anidha namoonni akka salphaatti argachuu hindanda'an. Teessoon kun tessoo baay'ee nama hawwatudha.

Suuraan asirratti arginu qottoodha. Qottoon kunis sibilaafi mukarra kan ijaaramedha. Innis kan nu fayyadu mukeen garagaraa ittin muruuf nu fayyada jechuudha.

Konkolaataan asirratti arginu konkolaataa isa baay'ee xiqqaa jennu sanarraa ishee guddoodha. Isheenis kan tajaajiltu geejjibaaf nama iddoo tokko irraa iddoo biraatti geejjibuuf kan tajaajiltudhaa jechuudha.

Suuraan asirratti arginu suuraa midhaan oomisharra jirudha. Asirratti konkolaataan guddinni oomisha isaanii akka dabaluuf akkasumas konkolaataa fayyadamuu isaatiin haala salphaan yeroo gabaabaa keessatti akka biifee fixu haala walqixxee ta'een akka fixu kan taasisudha.

Dubartiin kun dubartii agarsiisa kafanaa irra jirtuudha. Kafanichi diizaayiniidhaan bareedee kan kalaqameedha. Isheenis namootni fedhii qaban akka irraa bitaniif agarsiisa gochaa jirti jechuudha.

Asirratti kan arginu yeroo hawaasni walitti bahanii magaalaa isaanii qulqulleessanidha. Xuraawaa adda addaa yeroo isaan itti magaalaa sana keessatti balleessan kan agarsiisudha. Hagam tokkummaan hojii hojjechuun biyya sana bareechuu yookaan misoomsuu irratti gahee guddaa akka qabaatu kan agarsiisudha.

Kun hoteela guddaadha. Hoteelli kunis nyaatota adda addaa fi dhugaatiiwwan adda addaa of keessaatti qabatudha. Namoonni yeroo baay'ee achitti taa'anii iddoo itti nyaata nyaatan ta'a akkasumas namootaa walii faana ta'anii yada isaanii taa'anii ittiin haasa'anii itti hara galfatanidha.

Maatii baay'ee bareedanii fi maati nama hawwatanidha. Haadha manaa jira; abbaa manaa jira. Akkasumas immoo daa'immantu lamaantu jira. Isaanis kafana aadaatiin uffatanii, kan baay'ee babbareedanii, miidhaganii mul'ataniidha jechuudha. Kun immoo hagam, maatiin bu'uura hawwaasaa akka ta'an kan agarsiisudha.

Dibatni Kun waantota garaagaraa irraa kan walitti qabamedha. Innis aannanii fi damma irraa kan hojjetamedha. Fuula irraa waantota taa'an irraa bilisa godha yookaan immoo fuula keenya akka inni qulqullaa'u, akka bifa gaarii akka qabaatu kan taasisudha.

Kun kalaqa haadholiin hojii harkaatiin hangam akka fagaatanii deeman kan agarsiisuudha jechuudha. Dur irraa jalqabeen hojii supheetiin namoonni, haadholiin waan hedduu meeshaalee manaa kalaquudhaan ni beekamu jechuudha. Asittis meeshaalee adda addaa hojjechuu isaaniitiin hagam isaan 'teekinooliijii'n dursa waa kalaquu akka beekan kan agarsiisuudha.

Kun mana dhugaatii yoo ta'u, namoonni hedduu iddoo kanatti dhufanii kan fayyadaman yoo ta'u, dhugaatii kan dhuguun miidhaa guddaa geessisa jechuudha. Namoonni dhugan asii bahanii nama jeequu fi qabeenya isaaniirratti miidhaa geessisu jechuudha.

Iddoon kun iddoo bashannana 'riisortii' ti. Iddoo kanattis namoonni gara kana dhufanii, iddoo itti haara galfatanii, iddoo itti sammuu isaanii bohaarsaniifi gammachuu addaa argatanidha waan ta'eef, iddoon kun faayidaa guddaa sammuu namaatiifillee ta'ee, fayyaa namaatiif waan guddaa kan gumaachuudha jechuudha.

Asirratti abbootiin farda isaanii baay'ee abreechani yeroo isaan gulufsiisuuf ba'aanidha. Fardi aadaa Oromoo keessatti iddoo gudda qaba. Kabajaa guddasa qaba. Sirnoota addaa addaatiif itti faayadamu.

Dhaabbanni kun dhaabbata 'Itiyoo Telekoomii'dha. Dhaabbanni kunis namoota biyya keessatti karaa 'interneetii'n namoota hedduu tajaajilaa fi fayyadaa kan jiruudha. Haala saffisaa ta'een namoota biratti, namootni haala salphaa ta'een akka wal argatan, wal quunnaman yeroo baay'ee haala kan mijeessuudha.

Kun mana dhiqannaati. Mana dhiqannaa hawaasaati jechuudha. Kan hawaasni dhufee itti tajaajilamu, haa ta'uuti malee namoonni tokko meeshaalee itti fayyadaman namoonni biraas itti fayyadamu jechuudha. Kana jechuun ammoo dhiboota adda addaa, namootarraa gara namootaatti akka salphumatti dadarbu ni taasisa kanarratti ammoo haala meeshaa wal jijjiirinsaarratti hojjachuu qaba.

Asxaan kun, asxaa nageenyaati. nageenyi bu'uura hundaati. akkuma beekamu nageenyi yeroo baay'ee gugeedhan bakka buufama. nageenya wanti dursu hin jiru. nageenyi biyya kamiifuu olaanaadha, barbaachisadha.

Kan asirratti arginu xiyyaara. Xiyyaarri geejjiboota ammayyaa keessaa isa tokko dha. Saffisa isaatiin illee geejjiboota jiran hundaayyuu ni caala jechuudha. Biyyoota irraa biyyoota biraa, addunyaa tokko irraa gara addunyaa biraatti yeroo gabaabaabl ta'e keessatti akka dhaqqabnu nu taasisa jechuudha.

Kan asirratti mul'atu komodiina jedhama. Amantaa musliimaa biratti iddoo guddaa kan qabudha. Innis kan argamu magaalaa Saawud Arabiyaatti. Yeroo baay'ee manneen saboonni musliimaa ta'an iddoo garaagaraatti gara bakka sanaatti daawwannaaf ni imalu.

Daabboon warshaa keessatti haala inni ittiin oomishamaa jiru kan agarsiisidha. Daabboon kunis haala ammayyaawaa ta'een waarshaa guddaa keessatti kan hojjetamudha. Innis haala giraama wal qixaa ta'een kan safaramee kan dhihaatuu fi kan oomishamudha.

Kun iddootti gurgurtaa gabaa kuduraalee garaa garaati. Asitti wantoonni adda addaa ni argamu. Namoonni yeroo salphaatti dhufanii akka argatan isaan taasisa. Haa ta'uuti malee, madaalaan waanti safaramee shallagamee gurgaramu waan hin taaneef, akkuma namoonni akkuma barbaadetti, akka fedha isaatiitti gurgura waan ta'eef, haalli kun sirraa'uu qaba.

Kun warqee faca'ee argamudha. Warqeen fayidaa hedduu uummataaf gumaacha. Haa ta'u malee baay'ee walitti rukkatee dhaabbatee jira waan ta'eef nyaata wal saama yookiin haala guddina isaarratti miidhaa geessisa. Kanarratti immoo walirraa faffageessanii facaasuun bu'aa qabeessa akka ta'u taasisa jechuudha.

Suuraan asirratti mul'atu, waaldaa hojii gamtaa oomishtoota annanii jiraatota magaalaa Fiichee jedhaa. Waldaan Kun haala ammayyaawaa ta'een Oomisha annanii haalaan kan oomishudha jechuudha. kunis uummattoota magaalaa saniif fayyadamtoota yookaan biyyoota alaa naannoo sanatti kan ergu ta'a jechuudha.

Daa'imni Kun daa'ima xiqqoodha. Garuu daa'ima boo'aa jirtudha. Daa'imni Kun waa rakkatteettii, kafanni ishee irratti xuraa'eera, akkasumas dabbasaan ishee badeera. Haalli jireenya ishee keessa jirtu baayyee gad aanaa jirtudha.

Dhugaatiin asirratti arginu dhugaatii baddelleedha. Baddelleen dhugaatiin inni kun dur irraa eegalee namoonni itti fayyadamaa yookaan dhugaa jiranidha. Innis biiraa yookaan garbuurraa kna hojjatameedha.

Taatonni asirratti argaman, diraamaa Afaan oromoo keessatti Iyyaala Kofoo Gaasaa kan jedhamu irratti kan hirmaatanidha. Haala barsiisaa ta'ee fi haala qabatamaa uummata keessa jiru kan haalaan calaqqisiisanidha. Bifa bashannansiisaanis ta'ee haala nama barsiisuun, haala gaariidhaan kan gahee isaanii taphatanidha jechuudha.

Kafanni kun kafana aadaa Arsiiti. Kafana kanas kafana haadholiin uffatan keessaa isa tokkodha. Kafana baay'ee bareedaadha! Faayila adda addaa kan of keessatti qabatu yoo ta'u, fakkeenyaaf callee mormaa, callee harkaa, kan addaa akkasumas kan gurraa kan qabatudha. Baay'ee bareedaa fi kan namatti hawwatudha jechuudha.

Kan argamu mana nyaataati. Mana nyaataa kana fuulduratti haati tokkoo fi mucaan tokko taa'anii jiru. Mana nyaataa kana keessatti nyaata qofaa osoo hin taane, dhugaatiinis ni jiraa. Akkuma beekamu nyaata malee jiraachuu akka hin dandeenye namoonni garaagaraa dhufanii asitti akka sooratanidha.

Teessoon kun teessoo mukarraa ijaaramedha. Haa ta'u malee haalli ittiin ijaaramesaa namoonni irra taa'uuf illee ni jiru. Sababiin isaas dugda isaanii quuqa mukni isaa jabaataadha waan ta'eef hin lallaafu. Akka barbaadetti irratti taa'uu hin danda'u.

Bineensi asirratti mul'atu bineensa Jaldeessaa. Jaldeessi kunis bineensota bosonaa keessaa isa tokkodha. Akka saayinsiin jedhutti ilmi namaa calqaba irraa bineensa Jaldeessaa yookaan goorillaa jedhamu irraa akka dhalate kan agarsiisudha.

Dhugaatiin asirratti arginu, dhugaatii daadhiidha. Daadhiin akkuma beekamu duriirra eegalee hanga ammaatti dhugaatii dhugamaa jirudha. Baay'ee jaallatamaadha .Uummata biratti filatamadhas. Kan irraa hojjetamu damma. Dammi iddoo guddaa qabata ,daadhii hojjechuuf jechuudha.

Kun sagantaa bunaati. Sagantaa bunaa ta'ee baay'ee miidhagee fi ammayyaa'ee kan jirudha. Innis baay'ee ofitti nama hawwata, baay'ee namatti tola. Namoonni walitti yaa'uudhaan kafa gara garaa irraa walitti dhufanii bakka yaada isaanii itti wal jijjiiranidha.

Suuraan kun suuraa qotee bulaa tokko agarsiisudha. Innis iddoo itti mana jalatti gindii fi waanjoo isaa ol kaawwatu yookaan fannifatu kan agarsiisudha. Manni kunis jallisaa dhagaan kan kaarromee ijaaramedha.

As irratti kan jiruu, kophee bareeda kophee baay'ee namatti tolu yeroo baay'ee dubartooni filannoo isaani kan tasisanidha. Baay'ee ofti nama hawaatufi namooni yeroo baay'ee, yeroo yaamichaa qabaan, idoo adda ta'e tokko demuu barbadaan kan kawaatanidha jechuudha. Gatiin isaas xiqqoo qaaliidha. Kopheewwan jiraan irra.

Iddoon kun kan argamu magaalaa finfinnee keessaa naannawaa kiiloo 4tti maasaraa mootummaatiin gadii. Iddoo baay'ee hawwataa yeroo baay'ee namoonni kan filannoo isaanii taasifatanidha. Ittiin bashannanuuf akkasumas immoo ispoortii adda addaa ittiin hojjatuuf namoonni filannoo isaanii taasisuu jechuudha.

Perisidaantii naannoo oromiyaati . Obbo Shimallis Abdiisaa jedhamu. Isaanis uummata isaanitiif waan guddaa gochaa jiru. Haa ta'uuti malee komiin hawaasaa akkasumasimmoo yaadni hawaasaa bal'aadha waan ta'eef yaada isaanii irraa fudhachuun deebiisaa uummata saniif yaada saniif deebii gahaa laachuutu irraa eeggama.

Namni kun barreessaa kitaabaawwan adda addaati. Looreet Tsaggaayee G/madiin jedhama. Kitaabota hedduu barreessuun kan beekamudha. Gumaacha hedduus qaba jechuudha sirna barreeffama Itoophiyaa keessatti namni kun baay'ee dandeettii addaa fi kalaqa addaatiin barreeffamawwan garaagaraa kan barreessudha.

Kuusaa kitaabilee garaa garaati. Beekumsa hedduu kan of keessatti qabatanidha. Namoonni yeroo baay'ee itti fayyadamu. Beekumsa adda addaa, yaadannoo gara garaa akkasumas ammoo barumsawwan guguddaa addunyaa irra jiran kan qarooma adda addaa kan irraa argatanidha.

Iddoon kun iddoo namoonni du'an itti awwalamaniidha. Iddoo kanatti gadda hedduutu taasifama kan namoonni fira isaanii, maatii isaanii irratti argan miirri itti dhagahamu miira gaarii miti. Iddoo baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu miti.

Suuraan asirratti arginu, suuraa alaabaati. Suuraan kunis magariisa, keelloo, diimaadhaan kan kuulamedha. Innis alaabaan tokkoo bakka bu'ee biyya tokkooti. Biyyi tokko biyya jedhamuuf alaabaa mataa ishee qabaachuu qabdu. Alaabaan dirqama eenyummaa biyya saniiti waan ta'eef jechuudha.

Kan asirratti arginu gamoo haaraa ijaaramaa jirudha. Gamoo kanarratti namoota hedduutiif carraa banamee kan hojjatan ta'a dubaraa haga dhiiraa hojii humnaatiin namoonni of bulchan hojii kanarratti hirmaatanii gamoo kana ijaaraa kan jiranidha jechuudha.

Iddoon arginu kun iddoo namoonni biqiltuuwwan adda addaa itti dhaabanidha akkasumas waliin haasawaa haala jireenya hawaasummaa waliin gaggeessan kan biqiltuu kunuunsan kan waliin hojjatan yeroo isaanii iddoo jireenya hawaasaa fi biqiltuu dhaabuutti dabarsanidha.

Dhugaatiin asirratti arginu dhugaatii Gudar jedhamudha. Gosoota dhugaatii keessaa isa guddaa fi baay'ee filatamaa yoo ta'u, yeroo baay'ee maallaqni yookiin qarshiin ittiin bitamu guddaadha waan ta'eef namoota qabeenya qabaniin kan bitamuu fi yeroo adda addaa kennaadhaaf kan itti fayyadamnudha.

Iddoon kun iddo baay'ee bareeda ta'e, iddo namoonni eebbifaman guyyaa isaanii itti kabajatanidha. Iddoo maatii isaaniif firoota isaanii waliin taa'anii gammachuu isaani ittin qooddatanidha. Wantoota gara garatiin kan bareechifamedha. Fiinyaa niiqaba. Teessoowwan babbareedaa kan of keesssatti qabatudha. Iddoo baay'ee bareedaa ta'edha.

Iddoon kun iddoo baay'ee bareedaa ta'e iddoo lafa qonnaati. Haalli lafa isaatii baay'ee namatti tola. Daandiinis ni mul'ata. Midhaanis haala sirrii ta'een faca'ee mul'ataa jechuudha.

Suuraan kun kan agarsiisu maatiin yeroo ijoollee isaanii faana taphatan, wajjin kolfan, kan wajjin haasa'an akkasumas ijoollee isaanii taphachiisan kan agarsiisudha jechuudha. Kun hagam ijoollee isaaniitiif iddoo kennanii wajjin akka taphatan , wajjin akka haasa'an kan agarsiisudha.

Kan asirra jiru, suuraa leencaatii. Leenci gosoota bineeldota bosonaa keessaa isa tokko dha. Yeroo baayyee mootii bineensotaa jedhamuun beekamaadha. Onnees kan qabuudha. Namoonni hedduun ofiin itti of fakkeessu jechuudha. Maaliifii, mootii hundaa, olaanaa bineensota hundaa waan ta'eef bineelda hunda to'achuu waan danda'uufi.

Suura nuti asirratti arginu kun gaariidha. Gaariin gosoota geejjibaa keessaa isa tokko yoo ta'u akkasumas gosoota geejjibaa lafarraatti ramadama jechuudha. Gaariin kun namootaa lama sadii fe'uu kan danda'udha. Akkasumsas gosoota adda addaarraa kan walitti qindaa'eedha. Lubbu qabeeyyii fi lubbuu dhabeeyyii. Lubbuu qabeeyyii yommuu jennu: kan akka fardaa ykn harreetti kan fayyadamanidha. Lubbuu dhabeeyyii yommuu jennu immoo: kan akka harree fi fardaati.

Kun ogummaa haadholii fi dubartootaa kan agarsiisu ogummaa harkaan kalaqamee hodhaa hodhamuudha jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni buddeena keessa ol kaawwachuuf itti fayyadamu. Kunimmoo hagam kalaqni namaa hagam kana hundaa hojjachuu akka danda'u kan agarsiisudha.

Kana irratti kan mul'atu, maatiin taa'anii ijoollee isaanii faana yoo haasawan, fakkeenyaaf haadhaa fi abbaatu jiraa, mucayyoo fi mucaatu jiraa isaan taa'anii maatii isaanii faana, ijoollee isaanii faana yoo haasa'an, taphatan yeroo waliin dabarsan kan agarsiisudha.

Kun kan agarsiisu kallattii daandiirra kan argamudha jechuun kallattii daandiin tokko itti deemamu ibsa. Namoota karaa hin beekneef, namoota haaraa ta'aniif akka kanaatti qophaayee karaa kan agarsiisudha.

Ijoolleen yeroo mana barumsaatti guyyaa sabaa fi sab-lammootaa yeroo isaan kabajanidha. Isaanis kafana sabaa fi sab-lammootaa garaagaraa uffatanii yeroo isaan tokkummaadhaan yeroo isaan faarfatan, yeroo isaan sirban kan agarsiisudha. Kun immoo akka ijoolleen aadaa isaanii aadaa uummataa naannoo biraa akka isaan kabajan , akka isaan wal jaallatan agarsiisaa jechuudha.

Barattoota gola keessa taa'anii barsiisota isaanii faana waliin wal barsiisan haala baruuf barsiistu isaanii gaggeessani Isa irrattis barattoota waa barreessaa jirantu jira barsiisota gaaffiifaa adda addaa kan gaafachaa jirantu jira akkasumas barattoonni Wal waliin ta'anii yaadasaanii Wal jijjiiraa Wal barsiisaa kan taa'aniidha.

Kun dhugaatii aadaa farsoo jedhamudha. Wanta haadholiin dur osoo teekinooloojiin ammayyaa hin jiraatiin beekkumsa isaaniin naqanii kan hawaasaa fi maatii isaaniitiif dhiheessanidha.

Teessootu mul'ata. Teessoon kun akkuma beekamu teessoo ammayyaa'aa ta'eedha. Namoonni yeroo baay'ee baankii keessatti itti fayyadamu. Akkasumas waajjiroota gurguddoo keessatti kan irra taa'anii maamiltoota itti tajaajilaniidha akkasumas immoo, maamiltootaaf akka aara-galfiitti tajaajilamu jechuudha.

Kun mallattoo mana poostaa akkuma beekamu namoonni duraan yaada isaanii ittii wal jijjiiran kan ittiin nagaa wal gaafatanidha. Yeroo itti fudhachuurraa kan ka'e waanti barbaadame tokko ergichi yeroo barbaadametti gahuu dhiisuu danda'a.

Konkolaataan asii gaditti argamu kun konkolaataa xuraawwaa walitti qabee bakkeetti kan gataa jiru dha. Innis yeroo baayyee magaalaa keessaa baasee bakka lafa duwwaatti kan gatuu dha.

Beeksisni kun Gurgurtaa Meeshaalee Barreeffamaa fi Qulqullina Galaanaati. Iddoo kanatti meeshaalee barreeffamaaf nu tajaajilan kan akka qalama, waraqata waan adda addaa wantoota nu barbaachisan asii argachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas, meeshaalee qulqullinaa iddoo kanatti kan argaman ta'a.

Kun gola Mana Barumsaati. Achi keessattis ijoolleen taa'aanii barachaa kan jiranii dha. Haa ta'u malee ijoolleen teesoo tokko irratti humnaa ol heddumatanii kan jiranii dha. Kunis barnoota qulqullina qabu kennuu fi fayyaa ijoollee irratti rakkoo kan qabuu dha.

Fakkiin asirratti argaa jirru, fakkii Oonismoos Nasiibidha. Innis goota nama baayyee goota ta'ee fi beekamaa ta'eedha. Yeroo jalqabaaf afaan ingilizii afaan biroo irraa gara afaan oromootti kitaabolee addaa addaa kan hiikeedha. Innis gumaacha guddaa uummata isaaf taasisee ture.

Asirratti yeroo haati ijoollee ishee faana seentee nyaata ishee yeroo isheen nyaata ijoolleeshee barsiisaa itti agarsiisaa wantoota akka daabboo nyaataa jiru.

Ijooleen kun yeroo ta'an waliin dubbisan kan agarsiisudha. Haa ta'u malee manni barumsaa isaani kan sadarkaa isaani eeggatee miti. Kana irratti xiyyefannoon hojeetamu qaba. Ijoolee kana baruumsa isanitti akka itti fufaan yookaan ammoo boruu akka galma guddaa gahaani hawasaa isaani tajajilaaniif haala baruufi barsisuu isaani haalan mijessuufi qabu.

Suuraan asirratti arginu suura hundee diimaati. Innis gosaawwan kuduraalee fi fulduraalee keessatti ramadamudha. Yeroo baay'ee lafa jalatti kan biqilu yoo ta'u nyaataaf namoonni itti fayyadamu jechuudha.

Kan asirratti arginu konkolaataa geejjibaati, abbaa lama kan qabu. Magaalaa Finfinnee keessatti namoota iddoo tokkoo gara iddoo biraatti namoota baay'ee geejjibuuf kan baay'ee tajaajila irra oolaa jirudha. Konkolaataa kana namootni itti fayydamu jechuudha taarifni itti kaffalamus xiqqoo waan ta’eef.

Suuraan asirratti arginu Makoodii dha. Makoodiin gosoota allaattii keessaa ishee tokko dha. Ishee amalli ishees ta'e jechuun simbirroota jiran keessaa baay'ee na hawwatoo taatee dha. Dhakaa wayii irratti dhaabattee jirti. Barari'uuf yaadduu dha jechuudha.

Uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa amantaa ofii eeguudhaan beekamaa. Iddoon Kunis iddoo amantii ofii itti gaggeeffachuudha. Kunis irreecha jedhamaa iddoo itti malkaatti bahee itti irreeffatudha. Irreechi oromoo biratti iddoo addaa fi bakka guddaa qabaa. Iddoon Kun iddoo irreechaatii fi duudhaan amantaa oromoo itti gaggeeffamudha jechuudha

Beeksisni asirratti argamu, beeksisa Baankii Birhaanitii. Baankiin Birhaan maallaqa kuusuu, mallaqa namootaaf liqeessuu, tajaajiloota addaa addaa uummataaf ni kenna jechuudhaa akkasumas karaaleen ittiin argannu, karaa lakkoofsa bilbilaa saddeetama, sagaltamii lama, karaalee 'Feesbookii', karaalee 'Telegiraamaa' haala salphaan akka arginutti fayyadamuu jechuudha.

Suuraan asirratti arginu suuraa kabaja ayyaana masqalaati. Ayyaanni Masqalaa amantii Ortodoksii biratti iddoo guddaa fi kabaja guddaa qaba. Kabajoota alatti kabajaman keessaa isa tokkodha. Iddoon kunis dirree masqaliiti.

Suuraaan asirratti agarru misirroo lama baayyee babbareedaniidha. Isaanis kafana adiitiin bareedanii, uffatanii kan bahaniidha. Sirna suuraa ka'aa jiru. Iddoo baayyee bareedaa ta'etti, iddoo gaattiraawwan, margi lalisaan jirutti suuraa kan ka'aa jiranidha jechuudha.

Iddoon kun gaara. Gaara baay'ee bareedu ta'e hawwata turizimiif iddoo oolanidha. Mukti guddaan tokko ni mul'ata achirratti turistiin yeroo baay'ee dhufanii naannoo keenya daawwatu. Haala qilleensaa teessuma lafaa biyya keenyaa dhufanii kan daawwatanidha. Baay'ee iddoo hawwataa fi namatti toludha. Qilleensa haaraa kan of keessatti qabatedha jechuudha.

Asirratti namoota waadaa galanidhaa. Namoonni kunis abbootii murtitii. Isaanis ministeera olaanaa kan taate Maazaa Asaffaatiin yeroo isaan waadaa galan kan agarsiisuudhaa. Isaan duubas alaabaawwan garaa garaa ni jiru.

Daandiin kun daandii mandara keessa bahudha. Daandiin kun dhagaa boca kiyuubii qabuun kan tolfamee fi daandii hojjachuuf kan bocamedha. baay'ee kan bareedudha.

Daandii irratti wanti arginu namoota tataa'antu jira. Namoota deddeemaa jirantu jira. Akkasumas immoo namoota taa'anii kophee isaanii qulqulleeffachaa jirantu jira. Namootni kaan immoo taa'anii kan waliin haasa'aa jirantu jira. Kaan immoo kanneen daldala isaanii gaggeessaa jirantu jira.